politiku goba hideerrenni umise ileelle umisi birxe fule baalante uurrinjera lee hige umisi callu uurrinshaikke umisi baalante uurrinsha hidhenna umise baalante uurrinjera alee hige looso loosannoha politikka uyinne ka'neenti poolitikimmasi kulleemmou isooti

si daafira ayammanchino elektiroonike horonsira ikkiru barso noo wiini lexxanno baso noo egenno baho noosi afanni baho noosiwiinni lexxanni baho noosiwiini ledanni baso noosi wiychini baso noosi qarrinni fulanni harannu daafira elektiroonike horonsira gobbai deerrinni lowo qaa'lo uyixan

farcoo halaalaanchi okkitino yoogae yooikkitoo ikkituu weete hee'noonne ikkito ikkitu weete anfoonna ikkito ikkitu yaannira anfoonn yikku ga'ri eekkituro yiku gari ikkitiro ma yanna ikkitiro assiro mama ikkituru anfoonninna buunxoonni gariinni kunni gari ikkitinonne ka'neentinni kulati

kuni mootimmate elekitiroonisi mannu baalunku mootimmate ragaa qole horonsi're mootimma astanno gari ikke mootimma kultanore macciishshe tenne elekitirooni garini haaroore afanni haaroore la annheranno garinni mootumma haaroore afate haaroore hrunsate haaroore lexxate ko

kunnira quchumu rosimini lowo geeshsha egenni nuu rosimineeti lowa geeshsha egennaama rosiisano funoomineeti lowa geeshsha egennaama rosaanno mineetinna egennote wo'mino rosmineeti rosatenna rosiisate hedo baala injiitino rosimineeti

kunni daafira giira horonsi'nee weixe garunni nadanunni amada noonke giira hiikko wadd horonsi'nummorooti mine eelitannokko giiro hiikko add horonsi'nommoro saada ielitannokku giira hiikko add horonsi'nommorooti mannanna saada kiissannokko yine ka'neentinni hakko woyyeeno darga giira sasiisano darga gixxe sasiisanno

kunni daawira mannu baalunku politikunni fule politikunni e politikunni daanno ikkiro politiku mageeshshi geya horo ikkinoro politiku mageeshshi geya kaadhannore politiku mageeshshiggiya horo assinoro politiku mageeshshi geya mannahu horo assinoro afika eentine politike msimmayite galtanno

tenne uwaantera lewo manni hasattosi daafira ike mootummanniwa ninkera kuni kuriwee xeinki ninkera kuni kuriweege xeinki ninkera kuni kuribi hasiisinonke aanni hasiisisire daga mootummanniwa egere aarta noo tenne uwaante firate

mummantu reyina waammasi aana borreessinanni woyite hakkoo il barri garinniebeeli ebelitinnitinni maaro dirira ila kaee0nni xaa yannara moo reyino ebeeliebeeli koneke koni barra konni aganira il kae0nni konne barra reyinone ka'neentiborreeste k

itini qoossootineemmu beete mittu mancira heedhe wolu mancira hooggeda ikkitukkinni wo kolishshoho heedhe biishshe hooggeeda ikkitukkinni ha'ranchoho heedhe hojjaameessaho hooggeta ikkitukkinni hojjaameessaho heedhe ha'rancho hooggeeda ikkitukkinni baalun kumanira taalo qoossooti

kuni budi mitte gobba mitte gobbauwiinni badanno seera seeti yaate wodho seeti yaate tenne wodho hransi dhoga eentinni mitte gobbanni wole gobbanni kuni budi baxxanna budunni gobbatenni gobba baxxanni miieana fulanni koee dargunni darga baxxanni ha'rannohoe

wole mootimma uutannafi qoosso gobbate giddootinni gobbate gobbera fulleen uwoyetetini gobbate giddo unoo ninke qooso koye gasa dandiitanno kayinni mannimmate qoosootineeweite ninke fullummowa ninke e'nummowa ninke marrummowa ledonke martaati note yaate

kuni quchumu rosieinemmooyo elekitiroonikte ronsanori lawishshaho pilasiimu komputere addiaddiri laaiotenninna addaddiiira ronsanni rosi elekitiroonise baala wo'mitino rosimineetineemmo kuni quchumu rosimini baala dafe

tini mannimmate qoosso wole qoosso baalayibbaatannohu wole qoosso ikkitaa ikkiro wole qoosso mootumma uutanno wole qoosso mootummate hundaanni afi'naanni wole qoosso mootummate gari afi'naanni wole qoosso addaddi gari afi'naanni

quchummu rosinomeetnemo kunni qchummu rosiminiqucummu qochu mini rosiisaano rosinsanni qajeeltinori egennotenni ra'inori lowo egenno anga amaddinori rosaanotetenne egenno cophi asxannobeele rosaano mitte egeadhete kkaasse

kunnira waa iillinshanni hasidhinohi gobbara waa iilikatenniwayi hasiisino sagarii assatenni waa hasidhana doogo aatenni wayinni kaa'late wayinni wayi hasiisanno sagariinni woyitenne gobbara ko a dirasiisanno kawi kawira waa hasiisinosiha afidhu gatte ine aate

tinne elekitiroonikenni addi addi loose loonsani xa yannaalitte yannallitte loosi giddo yannallitte loonsani loosi mireero baalanka coye elekitiroonikisete loonsanni lawishshaho addi addi coye lashotenne anganke hedhanu moobaale umisi elekitiroonikisete

nummonta gete gobbaati gobbara addi addi elekitirooniki toronsi'ratenni gobba lophite ka eenti lowo diarra marten tini kayi ninke gobbano tenne elekitirooniki horonsi'ratenni mootumma tenne elekitiroonise owaanti utaaweeti daga baalanti dancha coyila'anni dancha lopho dancha egennofi

kuyi gariinni elekitirinoti horonsi'ranno manni baalu grunidnnnnnigrunninn fl dnunndhnnigarunninn dnunnitenne mootumma utanno owaante garunninna danuu horonsira yitannosi garisagumootumm yitu gari hajajama mootummtu garimootu me0nnu doogonni o

kunni hikke gennee kirikiraqaate haarorichokkola elekitirooniki horoonsini ka'ne elekitiroonikite daanori la'ne elekitiroonikite gobbaati gobbuu asteerilanne elekitiroonikite lophite gobbuu astaare la'ne ka'neentinni loosa lophite gobu astaare ka'neentinni addaddi coye loosa lowo geeshsha kaa'lo uute ka'neni gobboole

kyi daafira mannu baallunku quchummate mulira shiqqe kaeentinni oosonsa rosiisiro oosonsa gumaamma ikkita oosonsa gobboo munni shiqanno fonqoolira ga'a heewisamaanoikkita heewisa gobbasi deerre heewisantannore ikkite kaeenti leelno

kayinnilla quchummu rosimiineemmooti egenno wo'mitio rosimneenna roso yannate afi'nanni rosimini qajeeltino rosiisaano wo'mitino rosimini injiinu gari ronsannirinna rosiinsanniri woyyino rosimineeti yineemmo quchumi rosimineet

kuni quchumu dagate rosimineetineemmo kuni dagatm rosimini injiino rosimineeti baalunkuri taale noosi rosimineeti elekitirooniki hasiisannahu rosatenna rosiisate hayyo baalaanti wo'mitino rosimineeti kuni rosatenna rosiisate hayyo wo'miio r

kunni daafira politiku hikkaanirannoro politikku mamii fulannoro politiku mamaayanore politikku mamira daanoro politikku hikkio ha'rannoro politikku mamira rannoro afa lowo geeshsha gobbate deerrinni kaltaate lowo geeshsha gobba ideerri horo uutaatimmo lowo giya gobba deerrinni gobba irkisa lowo giya gobbaedeerrinni politika afeesiisa

tinni borro borreessinaanni beete lowo manni albaanna geddinola anni badhenna heerera ani lowo anna shiimala ani borreessanno labishsha mittu manchi ooso ilannoweete ooso'ya tnnnnrelaminironate oososi ilanno barrafate ooso siitto ilantiro buuxate oososi ilaminteno garafaate ooso'ya kunni kunnira mayi'nete eeoosoya kunni kunnira bayi'rate yaate

frqofarcoteneemu wededini farco hasiissannohu halaalaancho affi anfoonni coyira illede anfoonnia buunxoonnia ikki weede anfoonniya hiittoo ikkira anfoonnia homoode ikkiri anfoonniya anfoonni gariinni kuni konni gari ikkino kunni konne weede ikkino kuni konni gari ikkino nega'ni kulate